Kalaqonna qoixeessa yinanni woyiite kalaqunna qooxeessu mittu manchi mi'ne hattono kalaqu aana mi'ne heeshshosi heerannowa kalaqonna qooxeessaho yine woshshinanni.

Booharranni mereersha yinanni woyte duucha woyte mannu addi addi darga mare bohaaranno konni dargi giddo duuchu dargi no booharrannihu

Owaantete yinnanni woyte manchi beetti magitete widooni afirano hattono halanyu widooni afirano owaante heedhano ,halanyu widooni yinnanni woyte manchi beetti hidhano hiramano woyte owaantete yinne woshshinanni

Maashinubba yinanni woyiite duuchu dani maashinubba no lawishshaho, haqqu maashine hattono baatto loossannota maashinubbate yine woshshinanni tini mnachi beetti loosanno looso shotunni loosate kaa'litanno

Seesaho yinanni woyte duuchu dani uduunnichino seesaho horoonsi'nannihu lawishaho angate wodhinanni cuu"icho goowaho wodhinanni maccate wodhinanni buduyhu uddi'nanni uduunne seesaho yine woshshiinanni

Odoo yinanni woyiite addi addi dani odoo heedhanno. tuqu xaadooshshi widoonni qolle mannaho yannate ikkinota haaro mashalaqqe saayinsanni doogo odoote yine woshshinanni.

fashshinete yinanni woyte udi'nanni uduunnichono fashshinete yine woshshinanni mine horonsi'nanni uduunnichono fashshinete yine woshshinanni kuni faashshinete yinannihu kayiinni diru sa'inoha ikkinoha ikkikkini xa fulinoha faashinete yinanni.

Bunu minenna sagalete mine yinanni woyte manchu womaashasi fushshire sagale ite buna aganniha ikkanna konne mine manchu beetti dadda'le hee'ranno mineeti.

Kalaqonna qooxeessa yinanni woyite kalaqonna qooxeessaho addi addi danirichi kalaqamunni afi'nannirichi heeranno konne gamba assine kalaqohonna qooxeessaho yine woshinanni

Daganna maatete yinanni woyte tini daga mitte daga giddonni heedhannota dagate yinanni, dagate woroonni kayiinni maatete yinanniti heedhanno

Borrote uduune yinnanni woyte addi addi biirote horonsi'nanni uduunicho ikkanna kuri biire irsase laphise borrote uduune yinne woshshinanniri giddo mittoho

Godo'le yinanni woyte lamu manchi xaade woyi lame garo kawanna ka'aanni heedhe godo'litanno assitanno sharro godo'lete yine woshinanni

Hayyonna bude yinanni woye, mitte gobba giddo hayyonna bude horonsi'ne loonsanniricho hayyonna budeho yinanni, lawishshaho, mine horonsi'nanni uduunne hayyonna bude horonsi'ne loonsanni

Odoo yineemmo woyite odoote yinanniti sa'aate sa'aatetenni barru barrunkunni mannaho tuqu xaadooshe horoonsi'ne odeessinanni doogo odoote yine woshinanni

Giwirinnaho yinnanni woyite haaro yanna yannate haaro abbe mannaho beehe kayisirannonna kaase danchu garinni amaxxanno rosicho uyinanni doogo giwirinnaho yinanni.

Muronna laalote yinanni woyte manchi beetti kaasikkininna kalaqunni fultino muro murote yinanni laalote yinanni woyte tini muro laaltino laalo laalote yinanni.

Safote latishsha yinannihu wayi, maabiraate hattono duuchu dani safote latishshi heeranno. kuni latishshi manchi beettira lowo horo aanno

Hayyonna bude yinnannihu, budu mite daga xawisanoha ikkanna ,hayyote yinnanni woyte hayyo horonsi'ne addi addi uduunicho loosa dandiinnani tene doogo hayyonna budeho yinne woshshinanni

Ama'note yinnanni woyte, mite daga ama'nittano kaaliiqansa ama'nittano doogo ama'note yinne woshshineemmo, amo'no baxisae kone Magano maga'nuummoro heeshsho heereemmo yanno manchi ama'note yinne woshshinanni

baadi xagga yinanni wote haqqunni loonsannita ikkitanna tini baadi xagga manchi beettira galtinosi xissora horonsirannota baadi xagga yine woshshinanni.

Mini uduune yinanni woyite mini uduunni lowo horo afirino kuni mine sagale wodhine initannihu hattono ofolina hattono la'nanni bohaaranniha mini uduune yine woshinanni

maxaaffate yinanni wote tenne maxaaffa ee babbaxitino fullahaano borreessite mannu nabbawe giddonni dancharicho adhaaha fushshitinota baala maxaaffate yinanni,

Minenna gallanni mine woyte addi addiha haqquninna siwilunni loonse konne mine e'ne gallaninna hattono wole babbaxino uduunicho wodhine horonsi'nanni

Hodhisha yinanni woyte mitu darigini mitowa taranni woyte rahotenni illishanoha hodhi'shaho yine woshinanni, lawishaho lamu goomi xoqixoqe wolenno insa lawanore

owaantete yinanni wote manchi beetti babbaxitino bayiicho mare mangitete uurrinshara addi addi fayyimate mine mare afirannota tenne owaantete yine woshshinanni.

Boohaarranni mereershsha yiananni woyiite mittu manchi addi addi darga hare kaeentinni mannu ledo woyi callisi mare baxisannore illete baxisannore la'anni boohaaranno.

kalaqonna qooxeessa yinanni wote mitto bayiicho heerannoha kalaqote yinanni qooxeessaho yinanni wote hakko hee'nanni darga woyi qooxeessaho yinanni.

Sicconna badooshe yinanni woyte mitte gobba gobbatewiinni bade fushshannoha sicconna badooshe yine woshshinanni, kuni mitte gobbara lowo horo aanno.

Muronna laalo yinanni woyte addi addi uuullate aana kalaqamunninna mannu kaayiseenna mudhannota muronna laalote yine woshshinanni, tini manchi beettira lowo horo uytanno.

Kalaqonna qooxeessaho yinanni woyite mitto bayicho kalaqunni afamino kalaqi giddo mare mannu heerannowa woyi hakko darga qooxeessaho yine woshshinanni

Babbaxino dani uduunnicho yine woshshinannihu mannu mine horonsirannohanna mine biifisirate horonsiranno duuchu dani uduunnicho ikkara dandaanno.

Safote latishsha yineemmori waaoo maabiraateoo hattono wole wolericho lawannore safote latishsha yine woshshinanni. Kuni manchi beettira lowo horo aannori giddo mittoho.

Politika yinanni woyte duucha woyte lowo horo afirino mitte gobba politiku nookkiha gobba manitte hee'ra didandiitanno, politiku lowo horo afirino

Seensilleho yinanni woyite duuchu dani seensilli no . Mannu heeranno qarqarano heeranno mineno siwiilunni addi addirinni biifisiranno. Konne seensilleho yinanni.

Suppermaarkeetete mirteeti yinanni woyte duuchu dani muro gamba assi'ne massi'ne mittowa faabirika eessine hakkiicho huunci'ne ka'ne fushshine abbine hirrannita suppermaarkeetete mirteeti yine woshshinanni.

Biifisate yinnanni woyte duuchu danni biifisa heedhano mite gallanni mine biifinsanni hattono manchu umosi biifisano qoxxeesasi ishine hoole fee biifisirano

Babbaxxino danni uduunicho yinnanni woyte minenna gobbaanni horonsi'nanni uduunicho ikkanno mine horonsi'nanni uduunichi kayyinni addi addi uduune sagale wodhinanni uduunichoti

Murote yinanni woyte uullate aana heedhannote baala murote yine woshinanni, tene muro babaxewore danira horonsinanni, sagalimate hatono saada sagalete horonsidhano

Afantino gashshaanonna annuwa yaa mitte gobbara heedhannota mangittete uurrinsha afantino gashshaano yine woshshinannita ikkitanna dagate giddo heedhannota annuwate tine woshshinanni

adawu agaraano yinannai woyite addi addi qarri mannu aana gawajjo gobbate aana gawajjo gobba gobbanniwa gawajjo iillishshanno woyiite gargarnno manna adawu agaraano yuine woshshinanni.

Looso yinani woyte addi addi dani loosi no, manchu umisi loonsona hatono mangstete looso loose heeshosi itanorena aganore mi'ne heerannowa fushirawo

Faashinete yinanni woyite addi addi uduunnicho ikkanna konne uduunnicho mannaho tanna yannatenni diro diro agare fulannoha faashinete yine woshshinanni.

Rosoho yinanni woyite manchi beetti heeshshosi woyyeessirara mare kaeentinni fidale kiiranni qoonqo xaadisanni qaalla xaadisanni rosannota tenne rosoho yine woshshinanni

Egenishiisha yinanni woyite duuchu dani egenishiishi no kuni egenishiishshino manichu looso hasiranno woyite looso loosanno manicho hasire fushanno egenishiishaat ku'u kayinni loososi egenishiishate fushanno egenishiishaat yine woshinanni

Baattote ofollonna dhaggese, baattote ofolla yinanni woyte ee gooraame hattono taalashsho darga baatto heedhanno, dhaggeseti yinanni woytetennera la'nanniti baala dhaggete yine woshshinanni

Mininna gallanni mine yinanniri kuri ee addi addi haqqunnina hattonni woliri loonsoonniha e'ne galate horonsi'nanni

Mininna biirote uduunnicho yinanni woyite haqqunni hattono elekitirokisete uduunnicho horoonsi'ne loonsanniha ikkanna kuni lamunku minenna biirote horoonsi'nannireeti

owaantete yinanni woyiite hallanyootiu widoonni afi'nanni owaantenna mangistete widoonni afi'nanni owaante no lawishshaho mangitete widoo afi'nanniti rosu mine yinannihu umisi mitto owaantete mereershaati.

Mininna biirote uduunnichi yineemmorichi minenna biirote horonsi'nanniricho ikkanna kuni loonsannihuno haqqunni ikkanna addi addiricho iimasi wodhine horonsirate kaa'lannonke.

Hijaara yinanni woyite mittoricho mine minanni minu aana konne mine mananni woyite addi addi siwiilunnina wole uduunicho horonisi'ne minanni Kuni galatenna wole wole daddaloho kaa'lano hijaaru

Muronna laalote yinani woyte uulate aana mudhe kalaqamunina mannu kayseena fulite tini fulitino muro Guma gumaseno woyte laalote yine woshinanni

odoo yinanni woyite yanna yannate saate saatete ikkinoricho tuqu xaadooshshi widoonni mannaho mashalaqqe rahotenni iillinshanni doogo odoote yine woshshinanni.

egenshiishshaho yineemmo wote addi addi loosu heeranno wote loosanno manna hasi'ne fushshine xallinanniha ikkanna wole kayiinni mannu loososi egensiisate fushshannoho.

Biifisa yinanni woyte addi addi dani uduunnicho biifisa dandiinanni, lawishshaho mine gallanni mine, qooxeessasi addi addi ishinchi uwannokki gede assine giddosi hee'ranno uduunnicho biifinsanni doogo biifisa yine woshshinanni

Baattotete ofollanna dhaggese yinanni woyite baatto duuchu daninni ofoltannota ikkitanna dhaggese yinanni woyite tenne ofollase gara la'nanni dhaggeeffantanni garaati.

Koattete yinanni woyiite lekkate wodhinannita ikkitanna, kuni manchi beetti lekkasi gufichu ganannosikki gede hooltannota koatete yine woshshinanni.

Afantino gashaanonna anuwa yinanniri, gashaanote yinanni woyiitte lawishshaho mitte daga kalaa desta ledamo'oo, abirham maarshaalo'oo yinayiiri. afantinno annuwa yinanniri kayiinni gidonsaanni woronsaanni heedhanno annuwati yaatte.

Odoote yinanni woyite addi addi daninni shiqqannota ikkitanna tuqu xaadooshu widoonni mannaho iilinshanni doogo odoo yine woshinanni